Hwana hudoridori hweshe humweni hwakona hunenge hweifunda kubudikidze ngemukutamba hweibhirana mabhuyo ahunenge hweisangana najwo zuwa ngezuwa zvinoita kuti hunge hweizokurawo papfungwa pandxondo dzawo.

Ana adoridori asati akukona kuti vahambe vega veienda kuchikora anosisirwe kuzi ange eizoenda kuzvikora zveana adodori zvingadai zviri padhuzepo mundau mwona imwomwo kuti aone kutambawo neamweni.

Kufunda kwevana veshe kufunda kunosisirwa kuzi mwana veshe ange eizohaniravo kufundo ikona. Kuitira kuti ari mangwani ange arivo pakanaka pekuti pakazi amweni akafunda emai unoemavo.

Mwana veshe ungadai veienda kuchikora unosisirwa kuzi ange aine mukana vake vekuenda kuchikora uyezve abereki akona anosisirwa kuzi ange eizo bhadharavo kamutuso kekuti vaone kudetsereka.

Ana adodori eshe anosisirwa kuzi anga echizoendavo kuchikora chisinei nekuti mutuso vacho vange vakakura maningi uyezve ana mai akona anosisirwahe kuti vange veizovhadhara ona mutusuvo wechikora.

Mwana weshe unosise kuti akapuwa basa ngemufundisi ange achizoritora ngesimba ehe eiita ngemwazvo einase kunasirisa nemo nemo kuti zviro zvake zvinge zveizoenda mberi ngemwazvo.

Ana eshe adoridori majaha ngedhombi vanosisirwa uyehe vanokurudzirwa kuzi abereki akona ange eizoapawo mukana wekuti vaende kofunda pasina muduso waanobvisa ,kuti andofundawo mahala seamweni.

Hwana weshe unosisirwe kunge eiende kuchikora uyehe hweizokone itawo hweitamba Mitambo ingadai yeitambwa ngeamweni hweiemba kuti humweni hufundewo.

Vana veshe vadoridori vana varikusisirwa kuzi vange veizoona kwawo. Uyehe veizoseenza vechishanda veidetserana kumabasa akona kuitira kuti vagare vakabatana semuntu umwe .

Kufunda kweana adodori ndiyo hwaro yakona yedzidziso yeshe inobetsera ana kudzidza nekuerenga, nekuyayeya zvinenge zveibhuyiwa ngeafundisi dzimweni dzenguva inobetsera he kuumba muntu kuti ave nehubuntu hwakanaka.

Hwana hweshe hudodori hunosisirwa kuzi hunge hweizohanirawo kuenda kuchikora kuitira kuti dzimweni dzenguva humweni hunofanirawo kuwaniswawo nguwa yekuti hwuyembe yekuchikicha ngeamweni nekufunda ngeamweni.

Mwana weshe mudodori unosisirwa kuzi ange eizohanirawo kuti aende kuchikora zveizodetserawo kunyange nentaraunda kuti inge ine antu akatiwandei akafunda uyehe anokona kugarisana neamweni zvakanaka.

Ana eshe angadai eifunda kuchikora chepashi, anosisirwa kuzi ange eizoendawo kuchikora, ngenguwa iri padhuzepo asati akura, kuitira kuti panofunda vamweni, iyena afundewo, paanotambahe unenge eitambawo.

Zvikora zveshe zveana adoridori zvinosisirwa kuti mwana weshe ange eizohanirawo kuti vaendeyo uyezve veshe vanenge veichengetedza hwanahwo vange veizonyasa kuhuona ngemazvo kuitira kuti hunge hwakachengetedzeka.

Mwana weshe unosisirwa kuzi ange eizopuwa mukana wekuenda kunofunda kuchikora uyehe zvikora zveshe zvinosisirwa kunge zveizobhadharisawo abereki akhona mutuso uri nane kuitira kuti vana vahanirewo.

Vana veshe vari kuzvikora zviri ngechepashi vanosisirwa kuti vange veizofundawo ngeamweni kubudikidza nemukutamba umwu, amweni anofunda ngekuemba asi kweshe kufunda kunozi mwana ange eyiita.

Mudziyo yeshe ingadai yeisenzeswa muzvibhehlera zvinosisirwawo kuti ana adoko eshe anenge eyizofundawo ngezvayo muzvikora kuitira kuti ramangwana ravo vanenge veizofundawo veizoziya musenzero wazvo.

Zvikora zveshe zvepashi zvinosisirwa kuzi zvinge zveizodzasawo muthuso wekuti mwana weshe ange eizohanira uyehe eizoonawo mukana wekuti aende kuchikora, pasina muthuso wakakura maningi.

Ana eshe anosisirwa kuzi ange eizoenda kuchikora zvisinenge muthuso. Uye zvikora zvakhona zvinosisirwa kuti zvinge zveizodzasirawo muthuso wakhona kuti muntu weshe ange eizohanira kuenda kuchikora.

Kufunda kwechikora chiri ngechepashi kunodetsera ana kuti vaone hwaro hwezivo neunyanzvi hweupenyu uyezve chinovadzidzisa kuerenga, kunyora, nekuyaeya, masvomho pamwechete nekusimudzira unthu hweana.

Fundondzeana adoridori dzakati siyanei ngedzeantu akuru ngekuti dzeana adoko amweni anofunda kuburikidza ngemukutamba amweni anoyaiya zvinenge zveibhuiwa ngevafundisi amweni emene anoziya ngekudai anenge eiimba zuwa ngezuwa.

Vana veshe vari kuzvikora zvekudzasi. Vanogwisirwa, uyehe vanosisirwa veikurudzirwa he kuzi vange veizobetseranawo neafundisi avo kuti vafunde veinyaso kuyaiya zvinenge zvibhuyiwa ngeafundisi.

Kufunda kweana eshe varinge padera kufunda kwakanaka uye kufunda kunokurudzirwa kuti muntu veshe anga eizohaniravo fundo yakona kuitira pano ngeapo panozodivavo muntu vakafunda unge wakaema wo.

Fundo dzeshe dzepadera dzinodetsera maningi ngekuti dzizhinji dzakona ndoodzinoita kuti muntu aziye mushando waanode kuzoite kana atsamhuka uyehe ndoodzinopa muntu kuti ange muntu wakanaka, uyehe kuti aratidzike kuti muntu pane antu.

Mazuwa anaa kuzvikora kwofundiswa antu mishando yekushandisa nyara yakhona kwete yekuti munhu unomirire koopinzwe mushando ngeumweni muntu. Vanhu vakungofundiswa kuti ange eizoite ega mishando.

Kufunda kweshe kungadai kuri kwekudera dera kana kwepashi, kufunda kunosisirwa kuzi kunge kweizokosheswa zvakaenzana uyehe muntu weshe unosisirwa kuzi ange eizoendawoyo kuti ahanire ruziwo rwungangodai rweiwa ngeafundisi edera.

Fundo dziri ngechepakati ndidzo dzinotora nefundo dzehuana hudodori idzo dzinoita kuti muntu aziye zvaanoda kuzoita ngechemberi fundo dzechepadwra uyezve ndipo panoumbira munhu kudai ngemuntu ungadai eizoshandisa mafembo kuti anyase kudxoka.

Muzvikora mazuwa anaya modetsera maningi ngekuti mofundiswa vantu kunge veizoita mishando ngenyara dzavo pasina muntu unozodawo kuzomupinze basa asi unenge atoita mushando wakhona ega hake.

Vana veshe varikuzvikora zviringechekudera kunofundirwa mishando yakona vanosisirwa kuzi vanyatse kutsika tsika maererano nefundo dzawo kuti vohluza magwaro vanyatse kuita zvemene mene.

Muzvikora zveshe zvingadai zviriderayo, zvikora zvinosisira kunge zveidzasawo mutuso wazvona kuti amweni anthani ange eizohanirawo kubudikidza ngemukudzasawowo mutuso wekuti amweni ana aendewo kuchikoro.

Zvikora zveshe zvepadera zvinosisirwe kuti zvinge zveizo bhadharise vantani eshe angadai eyi funda nge muduso uri nechepashi kuti mwana weshe akwanisire wo kuhanira chikoro uyehe muntu ayende kuchikora nguva ichipo.

Muzvikora mazuva anaya mofundiswa andani eshe zvidobi dobi zvekuti muntu akwanise kuzviraramira zvinozoite kuti ndau yedu inge yeigara yakapfuma ngeantu ane zvipo zvavo.

Zvikora zveshe zvakatenderedza nharaunda zvinosisirwa kuzi zvingewo zvinew zvikwangwari zvinokombidzika munharaunda zvizoitawo kuti chikora change chakaemawo parinani uye ana aonewo chikora chaiwo sechikora chakashongedzeka.

Hurumende iri kukurudzira, kuti kunge kune midhuri inowedzerwa kuakwa nezvikora zvakati wandei, zvizoita kuti ,anhu eshe ange eizofunda madiro uyezve ngenguwa.

Anthani veshe anenge eifunda muzvikora anotsanangurirwa kuti zvikora zvinenge zveizovapa zvikwanisiro zvinoita kuti afunde ngemazvo, pasina kusungikana, vafunde vakasununguka uyehe veifundiswa zvemene-mene.

Fundo dzinoitwa ngevana veshe vari padera, ifundo dzinosanganisira kana kutamba kwenhabvu kwebhora, zvinoita kuti ana ange eigara ane mwiri dzakagwinya, pasina zvirwere zvavanenge veizwa.

Kufunda arisingori dambe sekufunda chiro chinosisirwo kuzwi chinge cheitorwa ngesimba uye cheinge cheizobatikirwa zvikurusa kunyanyanyanya kuwana echidodori vangadai vede kuzoaka upenyu hwavo.

Muzvikora zvese muno sinidzirwawo kuzi ana eshe ange azobatikirawo mitambo ingange yezoitwa pachikora kutiira zita rechikora ringe reizoenda wo mberi uye hee mwana weshe ange eyi zowonawo mukana wekudakara.

Andani eshe angadai eifunda muzvikora zvakasiyana-siyana unosisirwa kuzi ange eizoshandavo ngesimba. Kuitira kuti vakwanise kuonavo kamutuso kadodori. Kwakumushando kwakona veishandisa ruzivo rwavakabva narwo kuzvikora.

Muzvikora zveshe zvakatenderedza nharaunda dzakasiyana-siyana munosisirwa kuzonge munge meizovawo awo mapato anenge eizounganidze vantu zuva ngezuva eimbovapangawo ngezvakanaka.

Vana veshe vanofunda muzvikora zvakasiyana siyana vanosisirwa kuzwi vange veizo dhibanawo pachavo havo veifundisana veimboonesawo ndaramo kuti ingange yeimbohambawo sei zvinozoite kuti ndau yedu inge yakapfuma.

Vana veshe vanodaro veifunda vanosisirwa kuti vange veizobatikira kuitira kuti zvikora zvawo zvisazonetsa kufunda uyehe zvisazonetsawo mishando yawo kuti vaone mushando wakanaka.

Zvikora zveshe zviri muno mundau yeZimbabwe zvikora zvakabaakura maningi zvimweni zvakona zvinotibarire madhokoteya, zvimweni zvakona zvinotibarire afundisi zvoita kuti ndau yedu yeZimbabwe iyende mberi.

Kufunda kweshe kwepadera kunosisirwe kuti Java reshe kana ndombi yeshe inge yeizohanira kuitira kuti panomukawo mimweni mikana yemishando munhu wega wega ange aripowo .

Kufunda kuri ngechepadera mbichana ifundo i osisirwa kuzi muntu aaikweyo unose kuhluza magwaro akhona ngemazvo uyehe vasaita zvekubirirdzira nekuti ndipo panounza upenyu hwakhona nekuhwinisa kubeta kuchikora kwakanaka.

Kufunda kweshe kwevakaita vasharukwa tinotizo ndombi nemajaha kufundawo kunosise kuti muntu wese ange achizokuitawo kuitira kuti ramangwana ringe rakajeka uyezve pasina unozokomba umweni.

Ana eshe arikuchikora chiri ngechepadera anosisirwa he uye anokokomedzerwa kuziva esekuluza magwaro evangadei veipuwa zuwa ngezuwa ngeafundisi akona kuitira kuti ndaramo dzawo dzinge dzakanaka

Kufunda kwemazuva anaya kufunda kwakanaka maningi zvinoita kuti kunyangwe munthu weshe unenge eizohanirao nekuti mutuso wakona waayo mazuwaano kuzvikora zvepadera mudori dori zvekuti munthu weshe unohanirao.

Zvikora zveshe zviri ngechepadera ,zvikora zviri kusisirwa mukore unowu, zvinge zveizofundisawo antani eshe, mabasa enyara asikadi muntu nyange eizopinzwa basa ngeumweni, asi muntu angodzi seenzesera ari ega.

Anhu eshe ari muzvikora anosisirwa kuzi ange eyizoenda kuchikora, uyehe veyishanda ngesimba kuti fundo dzavo dzinge dzeizoonekwa dzine pundutso, uyehe vange vaizobusisawo vanenge vakaba..

Zvikora zveshe zviri kusisrwa kunge zveizo zvakaemesawo mudhuri ineita kuti inokombidzika kuti mwana unofundawo zvakanaka pasina kusungikana kwaanenge eiita zuwa ngezuwa ivo pavanenge veiyayawo.

Kufunda kweana eshe angadai ari kuzvikora zviri ngechepadera. Kufunda kunosisirwa kuzi mwana ega-ega azofanira kupuvavo mukana mudodori vekuti ambodzorora kwete eiaita pikerere ari pona pamagwaro.

Mukufunda kunoitwa ngeana anenge aringechepadera kufunda kuno sanganisira kutamba, kuemba kana kutonyora kwemene zvinodetsera ntaraunda inge yakapfuma.

Anoona ngezveutano anosisirwa uyehe vanokumbirwa kuti vange veizohambirawo ana echikora veimbovapanga maererano ngemukuzvibata vakachengetedza utano hwavo, zvinoita kuti ana akure aneutano hwakanaka.

Vana veshe vanosisirwa kuzwi vange onekwawo veitamba nekubatawo pano ngeapo panenge peizoda kuzwi pabatwe muzvikora kuitire kuti chikora chiende mberi uyehe vantu vaende mberi.

Muzvikora zvepadera vamweni vantu vanoenda kofunda maererano ngezvekubika zvikafu zvakona zvinodati kuzipa kunaka zvekuti wakazviningira unobazwa mukanwa mwako kuti zhowe zhowe akweni antu anenge eitofunga zvina kuita vaone kurarama ndozvona.

Zvikora zveshe zviringechepadera zvikora zvinosisirwa kuzwi muntu wega wega anengeafundayo ange eizoshingaira ngendaramo yakona ngekuti ndiko kunopuwa munhu mushando uyehe kuti muntu ange achizojairana neamweni.

Fundo yekuchikora chiri ngechepadera inotidetsera sentaraunda ngekuti muntu akawanawo ruzivo rwepamusoro uyezve unyanzvi hwakadzama mune umweni mushando kana chikamu kunodetsera muntaraunda yedu.

Kuzvikora zvepadera muntu wese unosisirwa kuzi ambogumeyowo ambohanirawo ruzivo runodayi rweipuwa amweni antu paanenge eifunda muzvikora umwu, rwotidetserahe senyika.

Kufunda kwezvikora zvepadera ifundo inosisirwa kuti mwana wega wega ange eizonyatso tevedzera zvinenge zveidiwa nemitemo yechikora uyezve ange eizokonawo kugarisana neamweni zvakanaka pasina kushupika.

Ndau dzekufundira muzvikora zviri ngechepadera zvinosisirwa kuzi ndombi yega-yega ngeizohanirawo kuende kona ikoko. Isikatarisi zvikonzero zvemutuso iri ikweyo ngekuti imweni yakona inenge yakareba maningi.

Zvikora zveshe zvirikudera-dera zvikora zvinoda kuti muntu angaabva pashi akatsamwisira kushingara zuva ngezuva kuti angeeizo budirira mberiyo. Ngekuti iyo hakudi muntu ungadai anepfunga dzisika nasi kundxoka, izvi zvinozoita kuti muntu azoremerwa.

Chikora chepadera ndokumweni kunoita kuti muntu asandure mafungiro ake padera pamushando vakona, uyehe vamweni vatoikone ikweyo ndokwavanototsvakira mishando izvo tsvakai shamwari dzekuzohambidzana nadzo mishando.

Ntombi nemajaya vandu vanokohomedzerwa kuti ange ezoonawo kufunda zvikora zviripadera kuitira kuti amweni akona azoshandurwawo nemafu giro avo maererano nemushando yavo

Zvikora zveshe zviri ngechepadera zviri kusisirwa kuzi zvinge zveizodzasawo muduso padokopo kuitira kuti amweni ana ahanire uyehe vaonewo nguwa yekuzotsvaka mare dzefundo.

Antani eshe angadai eifunda muzvikora zvepadera anosisirwa kuzi ange eizohluza zvakanaka, magwaro akhona, kuti vaende mberi uyehe varambe veizofundahe, kuitira kuti nyika yedu, irambe iri padera.

Kufunda kweandani eshe kuzvikora ifundo inenge isisirea kuti mwana eshe ange kuti akusangana ange eifundiswa tsika neubuntu unenge iriyo unoita kuti muntu uumbike.

Wakuzvikora zvepadera zvinosisirwa kuzi muntu weshe ange eizohanirawo kuti ambogumeyo ngekuti amweni akusandurwa ndaramo yawo ngenda yekuti vakaguma derayo vakaonerwawo mukana wekuti vasandure mafungiro awo.

Kufunda kwemazuva anaya kwaanyore ngekuti kumweno kwakona kobaatofundirwe pazvivhitivhiti. Zvoita kuti antani eshe ange eizofunda nyore uyehe asanesekana ngekufunda. Ane mutuso mudoridori.

Kufunda kweantu akapedze padera kunotidetsera mumuganga ngekuti amweni antani otofunda kurapa pavhivhiti vhiti asizi kumboenda pane muntu asi otooneka eirapa.

Vanthani veshe vangadayi vari muzvikora ndoovanhu vatinotonyanyobatikira nawo takaningra mberi kuti vachazotidetserawo ngepamberipo. Hino vanosisirwa kuti vashande nesimba ravo reshe kuitira kuti zvihambe zvakanaka.

Fundo yepadera ino simudzira kugona kwekufunga kwakadzana uyehe kugadzirisa matambudziko uye kugadzire mukana yemishando yakasiyana siyana inodetsera hee kusimudza budiriro yedu sendau.

Nyika yedu irikuonekwa yedetsera ndau dzeshe maringe ngekufundisa ana muzvikora pasina muduso. Izvi zvirikuita muntu weshe ange eizohanirawo kuti afunde kufunda kuri ngechepadera.

Zvikora zveshe zviringechepaderapo, zvikora zvinozwi muntu weshe ungadai atsamhukira kusanganisira madhodha nendombi zvinge zveizoendeyo kuti zvikwanise kuonawo pfungwa dzekuti ramangwana rakaema rakadini.

Kufunda kwepadera kunoita kuti muntu umwe naumwe afunde zvakadzama pamusoro pemushando waanoda kuzoita uyehe ave nyanzvi kune izvo zvaanenge eida kuzoita kuti dzimweni dzenguwa pane matambudziko anenge eizoda kugadziriswa kubudikidza ngefundo iyona.

Zvikora zveshe zvepadera zvikora zvinosisirwa kuzi zvinge zvine nharaunda dzinogara dzakachena kuti dzichengetedze utano hweana. Uyezve inharaunda dzinotenderwa kuzenge dzine runyararo kuitira kuti ana afunde zvakanaka.

Zvikora zveshe zviringechepadera zvinosisirwa kuti zvinge zveizopa mwana weshe fundo yakapfuma uyehe fundo inozoyamurahe vamweni kuti varambe veizwa shungu yekuti vafunde.

Zvikora zveshe zvingadai zviri zvikuru-kuru zvikora zvinosisirwa kuzi zvinge zveizodzasawo mituso yazvona kuti antu eshe ange eizokwanisawo kuhanira kuenda kuzvikora zvona izvozvo uhehe muntu weshe ange eizofundawo.

Kufunda kwezvikora zvepadera kwakanakira kuti dzimweni dzenguwa muntu unotosandura mafungiro aida maererano ngemushando waanode kuzoita kana akudera izvi zvinozoita kuti azobude nemifungo yakanaka panyaya dzemishando.